Zvitenda zvimweni azvibviri kupharikira zveibve kune muntu umweni zveienda kune unhani, unyambori dhokodheya unenge weide kudetsera mutenda chinokone kupharikirawo kwauri saka vantu ngavagxoke zvinoita vasazorwara ngezvitenda zvevamweni vantu.

Weinyamborapawo muntu uri muzvibhedhleya zviya unosise kutodhloke zvidhloko zvinoite kuti zvitenda zvinonga zvine muntu weinonga weide kudetsera zvisasa parikirawo zveuya kwauri ngekuti iwewe ndiwe ungatizofa ena eipona.

Kushambe nyara ayi kundorashira mvura padera penyara dzakona dzinemasukirwe adzo kuti nemukati mezvikunwe munonon'onwa kuti zvitenda zvisaparikire kunavandani hetinoqeburana munjira zviya unenge watonokora zvitenda kubva kune undani saka ngadzishambwe zvitenda zvisaparikira.

Zvitenda zvintani azvijairiki zvimweni zvinohamba ngemututu zvotopharikira zveienda kune unenge eida kudetsera dambudzikoro zvimweni kubata kwene chinotopharikirazve cheiendazve kune muntu unenge eida kudetsera chitenda saka muntu unotozvigadzirira kuti asabatira chirwere.

Kana nyama dzemuntu dzeirwara ngaaende kuchibhedhlera kunorapwa nekuti kuchibhedhlera mune madokodhera akafunde kurapa vantu vaipona uye nyama dzavo dziyizoita zvakanaka ngemberiyo

Madhokodheya akafunde kuhloya vantu zvitenda, vanohloya peshe-peshe kana waenda kuzvibhedhleya vanokuhloya kana kuhambira mundaraunda dzevantu, kana waziye chirwere chako, wogadzirira zvimweni zvinonga zveyide kudziyirira wotodziyirira pona apapo.

Akiti wee aikudada pi kumbonye hope nesoro nenyara kuzvidziirore kubve kuzvitendazvinoparukire kubve pane untani kuende pane untani nekuti zve muntu wachingamidze muntu uye zvekuitee ekuthebura woshambazve nyara kuzvidziirira kuzvitenda zviriyo mazuwa ano.

Ukazwe mwiri wako weitsuna tsuna kana kuti ngazi yako yei zhazha rumba wakandxonde chibhedhlera kuti uende kobairwa kana kupuwe mutombo kuti uone kurapika zvichipasinde ngekuti zvikaenderera unozotokorere kurapika.

Gore ngegore vantu voita musangano vanodhibana veireketa nendaa yezvitenda zvinenge zvatambudza munyika kuti vantu vozvidzivirira sei vantu vanenge vakateerera vanozozvitora voenda nazvo Kai kwavo kunyika dzavo veidzidzise vandani kudzivirire zvitenda.

Kana tarwara ngatiende kuzvibhadhlera toone madhokodheya anonga ariyo vakatachite kurapa vanhu muzvibhedhlera kuti vantu veshe vanenge vasvikeyo vorapwa. Vanoshandise mitombo yakaongororwa nemajekiseni veibaire vanhu.

Kune zvitenda zvimweni zveganda , zvimweni zvinoparikira zvaiende kumuntu unenge weida kumudetsera .Hino zvakakosha kuti muntu unenge weida kudetsera muntu une zvitenda ange akazvipfekedza zvidhloko zvekuti zvitenda azvizoparikiri.

Zvitenda zvizhinji zvinodziiririka mwana asati arwara achimudoko ngekubudikidza ngekuende kuzvibhedhleya veidontedzerwe mutombo kuti vasazorwara ngezvitenda Zvimweni zvinozonesa zva mberiyo zvakaita saana nteta makumbo.

Madhokodheya akafunde zvekurape vantu. Ukazwe mwiri wako weizhazha zviyani, xonde chipatara kuti uoneke weihloiwa, worapika.

Tikazwe mwiri yedu yei konza konza ku zhazha ngati rumbe taka ndxonde zvipatara ngekuti ndiko kwatino ponera kune madhokodheya aka funde kurape vantu vantu veito pona nguva imweni zvinonga zveida kuti u n'eyiwe wozo tungwa woto onekwa wei pona uka gare mu mbatso uno firemwo.

Zvitenda zvimweni zvinosanganisira zvemumakanda zvinoparikira zvaiende kune undani neunorapane wakona unofana kunge akajakatire zvekupfeja zvinodziirire kuti asabatwewo ngezvinozo parikira.

Madhokodheya akafunda kufunde kurape ngazi yemuntu, kufunde kurape zvitenda zvinopinde munyama yemuntu. Vanoziye nemitombo yekubekemwo, inorapa isingazokurwadzi asi inorapa yekupedzeredza.

Mazuva ano mvura dzovakirwa ngendaa yokuti kudhaya vanhu vanga vasina mvura dzakachena dzokushandisa vabve kuzvimbuzi kana vabve kushanda zvavanonga veishanda, dzovakirwa kuti vantu vasaita zvitenda zvakawanda mukati mwendaramo dzavo.

Mvura yakakosha mukati mwendaramo yedu ngekuti vanhu vabve kuchimbuzu vanode kushambe nyara dzavo ,vanxleburanazve nevantu papato vanodazve kushambe nyara dzavo kuti zvitenda zvisaparikira zveiende kune vanhani.

Mvura mutombo mukuru mukati mwendaramo yedu ukatama mvura unogona kutotamika mvura inodiwa zve kusuka suka nekushambe nyara kuti zvitenda zvisaparikira kuvandani edu.

Zvibhehleya zvaara zvati pwepwepwe peshe-peshe. Muntu ngaarumbe kuchipatara aende koohloiwa zveshe zvinonga zveimunesa, neunorwara ngaaendeyo ngekuti kune madhogodheya akazvifunda zvekurape vantu, nekuziya nemitombo yavanopuwa.

Vasharuka vemunyika zhinji pane mukuwo wavano dhibana vei reketa nendaa yezvitenda zvanosanganika nazvo munyika, umwe naumwe unozopa nemashoko akapo oenda nawo kundaraunda yake kodzidzisawo andu vanenge vasara.

Hwana hudodori huka dzidziswe utsanana hwuchaka tsonga ndizvo zvakapinda kunaka ngekuti ahuzo tambudziki nepa hunokura ne zvitenda zvikasire kuparikira zveyienda neku asharukwa.

Kudzidzise muntu kunotode kuti unodzidzisa wakhona ayite nemakhambi. Unokone kubhare pamaphepha, zvakaite zvimifananidzo, vantu veyiwona. Ndokuti vazvisise zvavanonga veyifundiswa.

Vanowona ngezvehutano vakatozozviwona zvakasisira kuhambe muntaraunda dzeshe beyireketa ngezvezvitenda zvakasiyana siyana beyiwongorere zvitenda, beyidzidzisa zve kuti zvinodziyirika seyi zvitenda zvineizvi.

Utsanana hautangi muntu waaruka. Unotangira pashi muntu achiri chindumure. Hunoda kuti vana vadzidziswe kushamba nyara dzavo peshe pavanenge vabva muzvimbuzi nekubate matsvina kuti vasapararise zvirwere kune vantani vavo.

Kurwara sandi kufa ukarwara ukaenda kuchibhedhlera unodhibana nemadhokodheya anokudetsera vanokudetsera ngekukupe mitombo veibaira nemajekiseni kuti munthu apore.

Vaisa nevadzimai venyika dzinedzi dzeshe vanoungana veibhuya ngezvirwere zvinonga zviriyo, vobhuyazve kuti zvinodziirirwa sei, umwe naumwe ozozvitwara oende koronzere vaakasiye kanyi kuti vagadzirise kuti vapone.

Mundaraunda dzega dzega vebazi vezveutano vakazvione zvakakodzera kuti vabeke mipombi inobudise mvura kuti vashandise mvura yakasvipa inokonzeresa manyoka nekutamika zve kwemvura kwachona kunoita kuti vantu vasaite utsanana vozorwara.

Vantu avafaniri kutya zvebhehleya, vanosisa kuenda kuzvibhehleya korapwa zvitenda zvakasiya siyana. Unyanbori mwana mudoko nemusharukwa wemene kutoende kobatsirwa kuti uwonekwe weipona zvakanaka.

Akiti we tisambonyere hama dzedu dzinorware ngenxlondo mumamhatso ngatibude nadzo dziende kuumadhokodheya akazvifunda ngekuti vane mitombo yevanopa ingato zvipeda zveshe kana kuvadzidzise veivape mitombo yavanozokone kumwa zuwa ngezuwa zveidzasire ukasha.

Tisasiye hama dzedu dzinotambudzika ngechirwere cheupengo dziri mumambatso. Vamweni tinotodzimbonyere pekuti dzisabuda, izvo zvisingazi kunaka. Kuzvibhedhleya vanodetsereka vantu vakadai. Vanorapika kusvika zvatopera.

Tisafishe vantu mumambatso vanonga veirwara ngendxondo. Ndxondo inokona kushaishika ngezvakawanda, kutama mare kwemene vana vakanesazve kunyambori mwamuna wemene akanesa mumbatso ndxondo dzinoshata . Ngavaende kuzvibhedhlera kwaanorapwa veipuwa mitombo veidzidziswazve zvakawanda kusvika ndxondo dzadzoka pandau yadzona.

Ngatisasiye vatenda muma mbatso takava mbonyera ngekuti avazo poni ngati bude navo tiende ku banze kune madhokodheya ano shanda maningi kuone kuti muntu uyu zvaka shatira papi veizomu betsera he kuti zvinake.

Haikona kuti nzxondo dzehama dzedu dzavhiringika zviya ngepakayi totovatetere kuretu tisangavadetseri, ngatirumbe kuzvibhedhlera kune vakazvifunda zvekurape vantu vane nzxondo dzashata, dzeizotonaka kuita sezvadzainga dzakaita.

Kuhloiwa kwakanaka maningi mukati mwendaramo yedu. Madhokodheya anokone kutore matoto, kutore mata, kutora nengazi voende kooningira kuti muntuwu unozwe chitenda chiri. Kuti vaone chitenda chaanozwa votomuronzere mutombo wekumwa kuti apone.

Ichiringuva ere yekubarire mumbatso kubeni zvibhedhlera zvarazvati pwepwepwe peshe peshe ungabariswa ndinyamukuta nguva imweni uneutsinye unokone kutodhokonye nduvhuma yemwana wako wotofa kana ena kunga anezvitenda zvinozoparikirazve kuende kumwana wako.

Unowawiwa ndiye unokwena muntu wazwe kun'en'ena mukati mwenyama yako rumba wakanxonde chibhedhlera wohloiwa worapwa ngekuti vane mitombo inodetsera yambo yakahluzwa ngevantu vanonga vakafunda.

Zvi pambureki zvakanaka yambo mukati mwe ndaraunda dzedu zvinoku ronzera paunenge weida ku ndxonda auzo tekabenzwi nge zvakawanda auzo rashiki asi unoto ndxonda pona pemene.

Zvipambureki zvakanaka, zvinokukombidzire kwounonga weide kuenda. Unobva wotoxonde pona pemene haurashiki, endi haunazve chingakutyabeza mukati mwekuhamba mwako.

Mazuva ano hazvichatenderwi kuti muntu abarire pamuzi. Kwaa nezvibhebhedhleya zvekuti vantu vabarireyo. Ukabarire pamuzi unoripiswa ndiana mutape. Kuzvhibhedhleya unotoongororwa kana kana mwana ane dambudziko rotoonekwa, iwewo une dambudziko wotoonekwawo, wotobatsirika mune zviro zvakawanda.

Kundozwe pan'en'ena mukati mwenyama, muntu ngaarumbe kuchibhedhleya aende koodetserwa ngemadhokodhaya variyo arapike, zviri nani kuenda kuchibhedhleya pane kugara pambatso usina chinokubetsera.

Akhitiwe, tikazwe pan'en'ena mukati mwenyama dzedu ndati nxonde zvipatara kona ikweyo kune vantu vakataticha veipurutane vadzidzisi vavo vanoziye kuti muntu warwara ngei tomudetsera ngei wotopona haikona kufa wakagare pamuzi.

Mbatso dzakawanda dzakwa kuyitire kuti vantu vayende korapwa zvitenda zveshe zvavanenge vanazvo, nekohloyiwa zvinenge zveyizvadza mukati mendaramo dzavo. Zvinodetsera kuti vantu vakure vakagwinya.

Kuti uziye peunoda kunxonda munjira munofanira kunge mune zvipambureki zvinokukombidze kweunonga weiyenda auzorashiki nekutikabezwa ngezvakawanda munjira kana waone chipambireki.

Zvibhedhlera zvarazvati pwepwepwe pashi penyika ino iyi. Unondokhetawo cheunoda woenda, woendekorapwa. Chinonga chiri pasinde, kuti wade zvekuretu wotoendazve uchiende korapwe panenge pachin'en'ena mukati menyama yako.

Zvibhedhlera zvobaanase kunasirwa mazuva ano, zvimweni zvataane muturikidzwa. Zvonasirwa kuti muntu adakarire kuendayo, haikona kuti muntu unoende kuchibhedhlera akashishwa. Wasvikeyo unorapikawo zvakanaka nekuti zvibhedhlera zvizhinji unotoona zvakahlamburuka kuti vatenda vagume vakadakara.

Mukati mwezvikora vana vanodzidziswa ngezveutano kuti vakure veiziye kuzvichenesa vakure vakahlamburuka vasazorwara ngezvitenda zvinotekeshere mukati mwenyika ino.

Kudzidziswa ngezveutano kwakakosha kuitire kuti vantu vasazobatwa ngezvitenda vasingaziyi vanonga votooziya vogadzirire kuzvimisa zvitenda zvinenge zveitenderera.

Ichiri nguwa ere yekukombana ngezvikunwe kutsvake tungata paasingadiwi rumba uyende kuchibhehlera kunatungata mukuru unohloya weione panenge pane chirwere pemene wotorapika haikona kupedzerwe mukuwo ngevantu vasikaziyi chiro.

Vantu ngavahambe veipapazhe mashoko eutenda hwendxondo ngekuti hunokone kuwire muntu weshe hinokonzereswa ngeurombo kukonzereswa ngematambudziko akasiyana siyana, tisambonyere hama dzedu mumambatso ngatidzibudise toendese kune vakazvifunda kuti hama dzedudzo dzidetsereke.

Kudhaya zvaidhanisa kureketa ngezvekumwedzi kwemadzimai hino mazuano ndombi majaha votoreketa ndizvona azvichadhanisi nekutope zvekushandisa zvakona ndozvotopa madhodha kudhaya kwaishandiswe machira macheka akashata aizokwanise kukonzerese zvitenda hino mazuwa ano kwaane zvaayo zvinoshandiswa zvinoite kuti vantu vasarwara nezvitenda zvakasiyana.

Munyika zhinji dzemunomu muAfrika, vanhu voshandise zvibhuku zvidori dori, veidzidzise vanhu ngezveutano. Izvi zvakanaka kuti unenga aerenga unokono kuronzerawo umweni, otozoziyawo zvinonga zviriyo mazuvawo, odetsereka.

Mazuwano vantu voita misongano yakawanda ,veidhibane veireketa ngendaa yezvitenda zvakasiyana -siyana kuti vodetsera sei vantu kuti vaoneke kupona neupenyu hwavo uhlamburike.

Akiti muntu apuwe mutombo kuzvibhedhleya zviya, azvidi kupota munhu eyi darikire kumwe mutombowo ngekuti zvitenda azvizorapiki. Kutomwa zuwa ngezuwa ngemukuwo waunonga waka bhuyirwa zve kuti zvipore.

Muntu eyisvike pazvibhedhleya zviya, unosise kudakara ngezvaanoonepo. Zvibhedhleya zvinosise kunga zvakanasirwe zvakanaka kuitire kuti muntu asaona kungatei wotoende kofa aona zvakashata zvinonga zviripo.

Zvibhedhlera hazvityisi kutoendeyo wakadakara kunorapiwa ngeva kazvifunda haikona kuoedze mukuwo meikombana ngezvikunwe kuti wandiroya kubeni anamazvikokota variyo kubeni ana mazvikokota variyo vakafunda ngezvazvo vanokone kukurapa.

Akuna munhu unozopona mphera narini -narini, munthu weshe wakabarwa ngedzimai unofa otorwa oendeswa kumakuwa kooigwa vantu vanotoenda vaka zvidzivirira miro dzavo nemaoko avo kuti vasa pharikirwa ngezvitenda nguwa imweni unenge afa ngezvitenda zvino pharikira.

Zviphambureki zvinodetsera yaamho weigume panharaunda zviya auneseki ngekuti paunode kuenda pakhona ngepari ngekuti zvinonga zvakatonyora kuti chakati nechakati iwewe wotogumepo kundxonda pona pemene.

Muzvibhehleya mune mhatso dzakatogadzirwe kubeke mitombo. Aisanganiswi nekuvarwere asi inogara mwayo mwega mune mututu unotontorera amupindi zuwa uye amupindi mvura ingachururuka ikazokorere kurape vatenda.

Zvibhedhleya zvemazuva ano zvanaka. Ngekuti vagumeyo unoonavo pekuti unogara veiemere kubetserwa ngemadhogodheya. Ngekuti untani unonga uchito rwarisa, untani unonga asingatokoni nekuyema akagare pashi uneeimbo dzorora.

Chakanakire zvibhedhleya kuti unoende pana dhokodheya womuronzere zvinokuhlupa mukati mweupenyu hwako azviiti kuti muende muri jingindi azvizoronzeki zvemene zviri pakati pemwoyo wako.

Zvibhedhleya zviriyo zvakawanda zvinodetsere vantu kuti vaonekwe veirapwa kuti vaoneke veigwinya mukati mwendaramo dzavo. Chibhedhleya hachihambiri muntu asi muntu ndiye unohamba kuende korapwa kuchibhedhleya.

Vantu avaoni zvakafanana veshe kunevo vakahleleleka vanoda kudetserwa ngehurumende zviro zvimweni zvinozoiswe mumazvibhehleya vana vaya vakahleleleka voitoendeyo nevabereki vavo kuende kookowaniswe zvinenge zvauya zvingaa zvekurya ,zvekuxoka .......

Vapandwa ngemwiri vake ngaanange kuchibhedhleya korapwa zvibhedhleya ndozvinotibetsera mazuva ano kurape matenda. Ndokune madhogodheya akadzidzira kurape zvirwere zvinotinesa mukati mwendaramo dzedu.

Zvipambureki zvinobetsera maningi ngekuti zvinokukombe peunonge veida kuenda. Hauzorashiki ngekuti chinonga chatokutxondisa kuti ukahamba ngenjira yakadai unogume pakati. Paripo pemene-mene paunonga weidawo kuguma.

Chibhedhleya chakanaka ngekuti unodetserwa ndiana dhokodheya anenga ariyo musati mwarapwa zvitenda zvenyu munombotanga mwadzidzswa ngendaa yemaponere akanaka eutano Wotoona amweni aripo anenga eitambudzikaWo ngechimwe Chaka chirwere chakatodzana ngechakocho unokone kutodetsereka ndizvona kuende kuchibhedhleya kwakanaka.

Kudhaya kuhloya muntu kwainge kwekufungidzira ngemadziso ngekumubata bata muntu ngenyara uchifungire kuti hai dai unorwara nechakati. Mazuwano kwane michini inoona nechiri paini mukati mwenyama yemuntu yapedza yobhuya nemutombo yekushandiswa kuti upore.

Zvipambureki zvakanaka nguwa dzeshe dzeshe kuzvibeke pazvibhehleya kuzvibeke pazvikora kuti muntu aone paanenge aguma . Zvinobetserazve kuti muntu asarashika .

Kuzvibhedhleya kunode kunasirirwa panyari pabanze pakona, munyari nemukati kuti iite ive ntaraunda yakasunduka yekuti vantu vagare. Ikaite ntaraunda yakasvipa vantu havadakari kugumepo votozofa nezvitenda vari mumakanyi.

Nguva indani ukaenda kuchibhedhleya aukotoki kanyi zuva rakona iroro. Vanokona kutombokungwariramo vaikuarika kuti vaone kuti mitombo yavo irikushanda zvakanaka ere, vanozokubudisa wagwinya.

Muntu unonga bharirwe mutombo kuchibhedhlera unoende kotenge mutombo wakhona kana kuchibhedhleyapo pasina mutombo unotenga mutombo unenge uchienderana nezvirwere zvaunenge waronzerwa kuchipatarayo vekuchitoro ichi vanozokuronzerazvee mamwire aunoite mutombo wakhona

Zviphambureki zvakanaka yaamho ngekuti zvinokhombidze pekuxonda. Pasina chiphambureki, unotambudzika yaamho ngekurashika usikaoni ntaraunda yeunenge weida kuguma.

Vantu vanokurudzirwe kobarire vana vavo kuzvibhedhleya. Kuitire kuti vana vasafa navo vasafavo panguva yavanenge veibare vana vavo. Nemitombo vanopuva kuchibhedhlera nekuongororwazve zvitenda zvimweni zvingadai zviva nazvo pamweni nemwana.

Haikona kupedzerwa mare ndianaTungata mumakanyi tisingaendi kohloyiwe kuzvibhehleya ,muzvibhehleya mune michini yakagwinya inoningire zvinorwadza mukatikati mwenyama nemukati mwengazi vapedza madhokodheya vanozokuronzere mitombo yekumwa veiramba vakakuningira kusvika wapora.

Madhokodheya pane mukuwo wavanodhibana veibhuya ngendaa yezvitenda zvawanenga veisangana navo, veibhiyirana zve ngendaa yemuchini kuti voite mushandisirei muchini yavo kuti waoneke wei detsere vandu veipona, ngokuti muchini wega wega unezve unoneserawo, unezve unokonekera wo.

Munthu ari muchibhedhleya unode kudzorora kwakanaka kuti aone kurapika nekutozvidziirirazve arimwo kuti asasabatirazve zvitenda zvinenge zvine vanthu vamweni vanenge vauyawo koorapwa.

Antu eikura haarambi eiita zvaaiita kudhaya kunyambori kuhamba kunodzakira nemisana inogoba ngekuti unenge akashande zvairema kudhaya.

Muntu akazwe nyama dzake kuti ndwii kupanda ,nengazi yeizhazha, ngaarumbe kuchibhedhleya, oohloiwa ngemadhokodheya akafundire kurape vantu. Vanorape kupedzeredza, veionazve kuti chiini chakonzerese kurwara kunonga kweiite muntu.

Ungaone munhu akasimire ngubo dzakajeka nekunasirw nehope yake ukati wakapona pane zvinenga zveimunesa nguwa yentani zvesoro muntu unenga ari pama pisha pisha ngendaa yeku tlabange zvakawanda zveupenyu zvinozokonzeresa kuti arware.

Zvitenda zvanyamwaka zvoonekwa mungazi yemuntu vantu vanokurudzirwa kuenda kuzvibhehlera vasvikeyo vanojokonywa ngenayiti ngema dhokodheya vobudisa ngazi kuti vaone zvitenda zvionga zviri mungazi yemuntu kuti aone kurapika

Chakanakire kubarire muzvibhedhleya ngechekuti mwana akakorere kubuda ngenjira yanofanire kubuda ndiyona unotorwa wonxeiwa mwana obudiswa wapedza wodhungwa asi iwewe unenge watopona nemwana waponawo.

Zvirwere zvendhonda yemuzvibereko zvemadzimai zvatekeshera ngenyika inei, vantu varikuedza ngepeshe pavanogona kuzvirwisa nekutozvireketa zvinokonzeresa zvirwere zvendhota yezvibereko kuti vanhu vadziirire vasati varwara zvotoreketwa peshe peshe kuti vantu vapone.

Kune musande unoreketa weiti, 'yachaye dhoyo', dhoyo rinorwadza maningi kakurutu radhonorwaa nesimbi kana chiro chimweni chakagwinyaa. Anorapika madhoyo kana muntu waenda kuchibhedhleyaa.

Mazuwano vanthu vonceyiwa ngezvisingwana vapedza votungwazve ngenaiti kana vaonekwa zviro zvisina kumire zvakanaka mukati mwenyama dzavo zvinodetsera ngekuti munthu unokona kufa nenguwa isati yasvika asi akanceyiwa dambudziko rake rinonasirika.

Muntu haagari eikona zveshe. Unotanga eitamanda, ohamba gare-garei otozokorera nekukwee tsoka yake yemene. Unokone kuzodetserwa ngezvituru zvinomuhambisa hake akagara.

Vana warawaremba ngekutokonywa ngemajekiseni zveshe izvi vanozviite kuti husafa nguwa yahwo isati yakwana ngenda yevabereki vasingadi kuchengetedze hwana kutokonya kunodetsere kudziirire zvitenda zvevana vadodori.

Vantu vakahloiwa muzvipatara zvinotorwa mukati menyama dzavo zvakaita seweti, ngazi kana nemata, zvinitorwa zvoendeswa kumhatso huru zvinozoningirwa kuti vaone chitenda chinenge chiripo.

Muntu akatorwa ngazi yake, mata ake inyambori tsvina zvinoenda koobekwa pamuchini zveihloiwa kuona kuti chiinyi chirimigazi, mumatoto ake ozoona kukuronzera mitombo wekumwa kuti uone kurapika haikona kundorapira vantu musaka vasikazii chavanorapa.

Vantu vakahoiwa muzvibhedhleya votorwe ngazi yavo veti anyambori mate kanatsvina. Zvino zvinotorwa zvoendeswa kumhatso kwazvinoenda koningirwa zvakadzama kuti voonekwe kuti vanozwei vaone kubatsirika ngekurapwa. Vozopiva mutombo unoenderana nechitenda chavanenge vabatwa.

Mazuwano azvisisiri zvekufungira kuti ndaane mimba ,ngekuti wopfira -pfira kana wonyenye zviro . Kwaane zvinoshandiswa zvekuhloya ndizvona uriwega pamuzi pako kuti uone kuti une mimba ere ,zvotokubhiire zvemene.

Kune mbatso dzakatoakwa dzekugadzirire kuhloye zvitenda zvakawanda zvakasiyana-siyana. Kuitire kuti vantu vaonekwe zviri mukati mwengazi yavo, zvimweni zvinenge zvisingaonekwi ngemadziso asi zvinoonekwa ngemuchini.

Kuzvibhehlera kune mbatso dzemene dzekuti vantu vanenge vatorwa ropa ,tsvina ,mata muzvibhehleya zvidoko zvinoendeswa yo zvoenda kunoningirwa zveihloiwa kuti muntu uyu unorwara nechitenda chakadini kuti apuwe mutombo unoenderana nechitenda chake.

Kune mhatso dzakagadzirwa dzinenge dzeizoendeswe zviro zvinonga zvatorwe mukati mwenyama dzevanhu zvinosnagnisire weti, matoto, mata kuti zvoongororwa zvitenda zvinonga zviripo zvaonekwa zvitenda zvakona vozogadzira nemitombo yekuti vanhu ava vadetsereke haikona kurapire munhu vasingaziyi chinokurwadza nepachakatangira.

Ukasvika pàzvibhedhleya zviyani aimhatsodzeshepi dzinoshandiswa kuti vantu varpoirwe ai kune dzimweni mbatso dzinongwarirwe zvinenge zvatorwa muvantu kuti zvionekwe zveizoongororwa zvitenda zvinenge zvirimwo. Kunotorwa ropa, ngazi nemata zvoongororwa kuti uzoona kurapika. Zvimweni zvinobekwa mumhatsodzi kuti zvirambe zveitontorera.

Kudhaya ana nyamukuta ndovaishanda kudetsera madzimai anonga ane mimba kuti vabarire pamuzi. Mazuwano nembimba ichine mwedzi umwe yotoendawo kuzvipatara konyoreswa kuti aone kudetsereka eiramba eionekwa dai pangaite zvimweni zvingapingaidze kubarwa kwemwana kwakanaka.

Kune nguwa yekuti kunodaidzirwa kuti vana vadodori vanoda kurapwa vabereki ngava ende nevana kuti vaende korapwa nekudzivirira zvitenda zvakawanda zvinenge zvichitendera ngenguwayo kuti vana vasazorwara.

Vantu vanonga vaende kogare muzvibhedhleya, ngatipote teiendawo kovaona, ngekuti ndxondo dzavo dzingatazofunga kuti vantu vakasare kanyi havachavadi. Zvinopodzawo nekurwara kwavanonga vaita. Nevanonga vanyandobara vanodawo kupota veipuwavo zviro.

Mazuva ank zvibhedhlera zvifamba pese pese zvimweni zvinokona kuiswa vantu vohamba veitoiswa mitombo yawo ngekuti kune vanogara mundaraunda dzisingagume kuti vasingazvijiri muchipatara vodetsereka yambo.

Vantu vamweni vanoti vanogare kuretu nezvibhehleya ndoosaka vasingahloyiwi. Hino chipatara mazuvano chotohambire vantu. Votosvika vodzidzisa ngezvezvitenda, vapedza vohloya. Muntu akaona zvakadai unokone kuenda panenge pakaunganiwa paya, sekunge mutambe, otohloyiwa, otodetserekawo

Vana vadoko vanokosheswa ngehurumende dzeshe dzepashi penyika ineyi. Avasisi kufa. Vanosise kudziirirwe kubve muzvitenda zvakawanda. Saka vabereki vanokurudzirwe kuende kuzvipatara kuti ana apone.

Vayungu vanoti akuna mututu unodzinge ishwa, vanoramba vakagwinya kugadzire cheni yevanozobeke muzvibhedhleya kuitire kuhloye vantu vanonga vauya veirwara, micheni iyi inokhombidze pemene panenga peirwadza wozotopuwe mutombo inokubetsera kuti upone.

Zvisingwani zvinoxeya vantu paya pavanotambudzika ngekurwara vari mukati mwezvibhedhlera azvibekwi peshe peshe. Zvine pezvinofishwa kuti zvisaite ngura ngekuti ngura inokone kuzokonzerese zvitenda mukati mwemutenda unenge auye koorapwa.

Ichiri nguwa here yekuenda kwatungata usinga xondi chipatara chine michini yekuningira ndiyona zviri mukati mwenyama nge ngazi dzako choto kuronzera kuti unorwara ngechitenda chakati wobhuyirwa mitombo yekuti umwe womwa wotorapika.

Muzvibhedhleya zvemazuva ano kwane micheni yakagwinya yambo , inoita kuti unoona zvinonga zveitoitika mukati mwenyama yako uku dhokodheya eiwonawo otonyora pashi mitombo ingashandiswa kuti urapike muzvitenda zvinenge zvabatwazvo.

Vayungu vaedza makhambi eshe ekugadzire michini inohloye vantu muzvibhedhleya. Chakakosha koohloyiwa uonekwe ngemichini iyi, ngekuti ayinyepi. Inobhuye pemene pona panonga peikonza mukati mwenyama, wotodetsereka ngemitombo yeunozopuwa.

Kudhaaya zino raubatwa ngenyara reizungunuswa reionekwe kuti panorwadza ngepari asi mazuwaano kwaane michini inoshandiswa kubate mazino veiningira pemene panenge peirwadzire zino rakhona.

Kudhaya madhogodheya vaihlopeka kuda kuziya kuti muntu urikufema ere. Mazuva ano kwane michini inobekwa pakanganga remuntu voyaiya pamuchini uya kuzwe kuti muntu urikufema ere. Izvi zvinonase kuonese kufema kwemuntu pane kude kufungidzira muntu akaterere kanganga.

Yara yamichini peshe peshe muzvibhedhlera, akuna chitenda chisina muchini unochihloya. Zvaton'en'ena kutoenda kuchibhedhleya woonekwe pemene mene panenge peyipanda nechinokonzera.

Muntu akarwara ari kuchibhehleya chidodori unoendeswa kuchibhehleya chikuru ngekuti ndicho chine zvekushandisa michini inoongorere zviri mukati mengazi yemuntu nemukati menyama yemuntu votoone chitenda chako vokurapa.

Madhokodheya vakafunda mazuvano, vaakukone kuhloye muntu vakaise muchini panyama yemuntu, uku vakabatanidzazve nemichini. Vobva vanyatse kuone kuti munthu unorwara ngechakati, chakashata mukati mwenyama yake ngechakati.

Muzvibhedhleya mwane zvidziyo zvinoshandiswa kuningire zviri mukati mwenyama yemuntu. Vahloya zviya voonazve kuti vokubetsera ngei vanonga vatoona chakonzerese kuti muntu arwadzive nyama dzake.

Zvibhedhleya zvikuru zvane michini inokone kuhloye zviri mukati mwemuntu. Zvese zveisanganisira nemoyo nematumbu zveshe zvinoonekwa ngemuchiniyo vozoonekwe kuti unorwara ngei kuti urapike, kuti upive nemitombo yakona yekushandisa.

Muchini yekuhloya ndiyona zvitenda inonyanya kuonekwa kuzvibhehleya yenhando yepadera dera. Kuzvibhehleya zvemumakanyi mwedu akuna vanotozohina vanhu vavo vanenge veida kuhloyiwa kuzvibhehleya zvikuru.

Kwane ntiya dzinobekwe muzvipatara kuti dzishandiswe kuhloye vatenda kuti ari marenje ano panda anobekwe mwona oro oningirwa kuti zvionekwe kuti chinyii chakonzerese marenje aya. Kuti uri mwiri weshe unobekwezve muntiyamwo woongororwe kuti zvinobva ngepari wozopuwe mutombo wekurapisa.

Muzvibhedhlera mwane michini yekuti muntu eihloyiwa ndidhokodheya unenge eitozvionawo zviri kubuda mukati mwenyama dzake nadhokodheya eitoonawo apapo azvisi zvekufungidzira kuti dai chakati ndochingarwadza asi dzinotobuda zvemene zveizvikombidza wototsvakirwa mitombo yekumwa.

Kudhaya vantu vaishandise nyara kuzwa kupisha kana kutondora kunonga kweiite mwiri wemuntu . Hino vayungu vakazoite manxinga amweni kutsvage zviro zvinodetsera kuzwa ndizvona kupisha kwemwiri zveibudise gwinyiso remene mene.

Zvinohloyese vantu muzvipatara zvawanda, dhokodheya unenge einingire mumuchini zvinonga zveibve mukati mwenyama yemuntu izvi zvinodetsere kuti muntu anase kuona nadhokodheya aone pemene panorwadze muntu ochizomupe mutombo kuti eide kunxeiwa onveiwa opedza ozodhunga.

Kudhaya vantu vaibeke muoko mukati mwezvidxoko zvemuntu kuzwa kupisha nekutontora kwemwiri voxoziye kuti muntu uyu uri kurwara mazuwa ano kwaane zvinoshandiswe kuona ndizvona kupisha nekutontora kwemuwiri wemuntu.

Zvemithombo azvidi bvoopfoo kuti weshe wawawona muthombo wotomwa. Kune mithombo yevana vadoodori, musharukwa aasisi kuimwa. Vana vadodori wo avafaniriwo kumwawo mithombo yevasharukwa ngekuti inokone kuvakuwadza.

Mitombo yeshe iripasi penyika pano yakahluzwa aiyevanhupi vega nezvifuyo zvinogadzirirwawo mitombo yekuti zvimwe kudzivirire mikhuhlani yakawanda yazvinokona kudhibana nayo.

Akhiti wee, ungafa neinoponwa ere kubeni mitombo yadzara peshe-peshe kutorumbawo weiende kuchibhehleya wopuwe mutombo unokudetsere kurapa zvinenge zveikutambudza mukati mwengazi mwenyama yako wotopona.

Ayimitombo yeshe inoonekwe muzvibhehleya inomwiwa. Imweni yakona ngeyekuite yekumbaya-mbaya inokone kumbaiwe paganda rinonga raite zvikwerekwede. Nguva imweni imweni inombaiwe panonga paite zvironda. Zvironda zvinotozooma kuti kwakwadara pona apapo.

Akiti woye kufunda kwakanaka ngekuti mitombo imweni inotengeswe muzvitoro zvinotengese mitombo ukandoerenge zvinenge zvakanyora pandani pechibhohleya chakona unotoziye kuti unoite mumwirwei nezvimbonyo zvakona zvimweni ndizvo zvinoshandiswe kupime mitomboyo kuti usazomwe zvakadarikidza.

Mitombo yechiyungu yakakosha ngekuti inobhuya ngenguwa wakhona wainofanire kuimwa. Inorapa kupedzeredza aisi yekuedza edza asi muntu unotopona pona apapo.

mishonga yechiyungu yakanaka ngekuti inonaswe kuputirwa yobekwa muzvipakiti zvekuti inenge yeitonhorerwa irimwo. Haitondonokizve ngekuti ikatondoneka kana kutswa ngezuva haizo shandi zvakanaka.

Kune mihlobo nemihlobo yemitombo imweni ngeyekuite yekubaira, mitombo yemazuwa ano, imweni ngeekuite zvekumedza, asi imweni yakaite zvimvura-mvura zvekuti nekumedza hainesi.

Madhokodheya vohluze mimbiti veinasire mitombo yekuti vantu vaone kupona, voinasira veisa muzvi paketi-paketi kuti uone kugara zvakanaka usingatsvi veinyorazve kuti vantu vanoite mamwirei mitombo yavo.

Mitombo yechiyungu yongwaririka. Voirongedze zvakanaka kuti isarohwa nemutondo. Isaenda painotondoneka kuti isazomwika, ngekuti ikatondoneka zvinozokonzere zvitenda zvimweni kuvatenda.

Ukatame simba mukati mwemakodo ako, nemukati wemwongo wako kune mitombo yaayo inoshandiswa yekuti munhu unokone kumwa zvotounze simba ngekuti vanhani vanonga vasisachatokoni nekurya, asi vakapiwe mitombo iyi inongonyunguduka yotopinde mungazi muntu ogwinya.

Madhokodheya vaedza maqxinga eshe ekugadzire mitombo yechingezi yakasiyana siyana. Umweni ongakorere kuziye mutombo wake ngezita asi akaone ruvara rwemutombo wake unotouziya. Mitombo iyi yakanaka ngekuti yakachengetedzeka.

vandu vazhinji vanorwara kana vakarwe zvavasingadi vamweni vakarwe zvine makumbo marongomuna , miti ikatunga vanorwara vakapinda mupatso mune matsvina vanorwara , hino kwane mitombo yezviyungu inobetsere kurapa mundu asati atorwara nechitendacho kana orwara ndichona mitombo iriyozve yechiyungu yakashuzwa inorapa.

Mitombo yechiyungu yakanaka aidhanisi kuibuditse pakadzara wandu nekuti inenge yakambonywa zvakanaka wambo unoirigire mumvura unototonhera , aingeni mukati zvinonga zvine zvakambonya zvakagwinya, ngemitutu aichayi kunyambori zuwa ari chayi maningi kuti usazoshanda.

Mhopo dzaijokonwa ngetsanga yemvura dzotopera ndomurapirwo wadzaitwa kudhaya mazuva ano kwane mitombo yodzodzwa padera pakona mhopo iya wotoona yatonyangarika.

Mitombo yechiyungu yakanaka imweni yakaite ufu , imweni yakaite mvura mvura hino yakaite mvura mvura inokona kunge ine chimbonyo padera pacho ndochaunoshandisa weipima ndichona kuti usazorashike chipimo chacho ngekuti ukarashika unokone kutorwarazve ndiyona.

Chando chikangena chakawanda mukati mwemwiri wemunhu unokotsora kana kuzwe kutonhora kuzingabviri, hino mitombo yakagadzirwa yekuti muntu amwe awone kuzvidziirira kubve mukutonhora nekukotsora kwakadai, kukotsora kwacho kunopfawiswa ngenda yemitombo yacho yavanomwa.

Mazuwa ano kwaane mishonga yechiyungu mitombo yakahluzwa imweni inoite zvekumwiwa imweni inoite zvekufafazeiwa muntu otopona imweni inokone kufafaizeiwe mumiro muntu otoporeswa.

Mitombo yechiyungu yakanaka ngekuti muchibhohleya chimwe unonga weitoziye mitombo irimwo. Zvotokunakirazve kuti mutombo waunenga watorawo uchazokupedzere mazuva manganayi weiumwa.

Kudhaya vantu vaindotore mashakani nenzinde kwaakutaka ,kwaakutomwa zvakadaro, zvisina nechipimo. Hino mazuwa ano yohluzwa yotobekwe muzvibhotoro. Muzvibhotoro munoite kuti hayi ,mitombo isakhuta, mitombo isaende mvura, mitombo isatsva ngezuwa. Inondoramba yakandonaka ,mphera nariini nariini.

Mitombo yechingezi, iriyo yevana vadodori neyevasharuka. Musharuka ayamwe mitombo wevana vadodori. Adodoriwo amwiwo wevanhu vakuru, ngendaba yekuti azvizonase kurape zvakanaka.

Mitombo yemazuvano yakanaka inonga yakabai nasa kunasirwa zviya zvekuti ayivhuriki yei rashika inonga yaka ngwarirwa ngekuti vana vanokone kuibata veitambisa vozo rwara hino vanombai nama kwemene.

Mazuwa ano kwane mafuta anodzorwa muntu agezawo kuti ganda rake risaite zvisasa. Kuti ganda rake risaitainga rakaomarara anobatsira.

Vantu vanorwara ngendxondo dzavo, vanokone kupuwawo mitombo yakahluzwa ngemadhokodheya kudzasire ukasha hwekurwara kwavo. Zvinokone kutozopera asi vamweni vanozondoramba veimwe mitombo iyi pera narini narini asi kurwara kunonga kwadzakira.

Mazuwano kwane mitombo yakahluzwa yechiyungu inoshandiswa kuti muntu asahudha, ukamwe mitombo iyoyo auchahudhi nguwaimweni unonga wabve kurya zviro zvisingakunakiri zvokonzerese kuhudha hino ukamwe mutombo uyu auzohudhi.

Mitombo yechiyungu yakakosha yakanaka ngekuti inonga yakagadzirwa mwekuti igare haipindi nemvura inonga yakarongedzwa zvskuti aitsvi kuti urambe weishanda zvakanaka aumbiti mumatsvina.

Mitombo yechiyungu yakanaka, yogadzirwa imweni yakaita nemureberwa. Imweni yakaputirwa kuti itsveedzerere papo muntu paanonga eiimedza asatambudzika. Inodetsere kugwinyise nyama dzemuntu ngekuti yakahluzwa.

Mitombo yechiyungu yakanaka ngokuti inenge yakangwaririka aitoti nemvura kana kupishwa ngezuva maningi kana kurowa ngomututu wokuti zvinofanire kurapa zvakona mwukati mwemutombo iwowowo zvinopepereswa ngedutu.

Marwadzo e mumwiri mazuva ano orapika nge mitombo yechiyungu imweni iyi onotora mitombo iya woite yeku mbai pemene panenge peyi rwadza izvi zvino detsera kuti usase kuzwira weingena mukati muganda.

Mitombo yechiyungu yakanaka imweni inoizwe kumwiwa yotopinde mungazi, imweni inofafazeiwa .Yekufafazeya imweni inodetsere ngokuti muntu unofema mweya wakona wopinde mukati wotorape zvaunenge waifana kurapa . Umweni unofafazeiwa kuti zvinonge zvakashata mumbatso zvipere kana kuti zvife zvinenge zvairuma .

Mitombo yemazuva ano inodetsere maningi ,yasiyana neyekudhaya yekuti waindoisa chipimo cheshe cheshe ,mazuva ano yotonyora nepazvitimbu pakona kuti hai unomwa zvakati nezvakati kuti upore zvisingazoshaishi ngazi yako mukati.

Mitombo yechingezi inemihlobo yakasiyana-siyana. Iwewe unochiketawo mutombo unoenderana nemare irimuchibhachi mwako. Ngekuti mizhinji yakona haipuwi mahala.

Mutsinga dzevantu munokone kupinde zviro zvinovharire kuti ngazi isahambe zvakanaka kune mitombo inoshandiswa kubeure tsinga kuti ngazi ihambe zvakanaka.

Vantu vafunda nyamwaka, vonasire mitombo inodetsere vantu, mitombo yakahluzwa. Mutombo yakawanda-wanda inokone kushanda kurape chitenda chimwecho. Saka muntu unozoite okukheta wounonga weida unoenderana nezvounonga unazvo mumbudu.

Mazuwa ano mitombo yobekwe muzvibhohleya kuitire kuti isapishwa ngezuwa igare yakangwaririka uye inonge yakatonyorwa peya nemamwire eunouita kuti mwiri wako ugwinye.

Vamweni vana vanotamikirwaa ngevabereki vavo pavanobarwaa. Hino pane zvavanozotama mukati mwengazi mavo ngenyama dzavo. Madhokodheyaa vakanasirire zvakaita zviufuu zvekuti vana ava vaonewo zvinoonekwaa mukati memukaka wamai kuti vakure vakapangaa.

Vantu vamweni avadi kuuona maruwa eitunga kana kurohwa ngemututu wakashata vanobate zvitenda hino kwane mitombo inomwiwa kuitira kuti muntu asazoite zvitenda zvinoenderana ngekusawirirana nezvenge zveiitika muntaraunda kana kugara pemene pakasvipa.

Ngazi dzevantu hadzihambi zvakatodzana, dzimweni dzino rumba, dzimweni dzinohamba kanyane kanyane .Mitombo yayo yechiyungu inodetsere kuti ngazi ihambe zvakanaka.

Mitombo ye chiyungu yakanaka ngekuti vanoi nyora ma mwirirwe eino fanire kuitwa zveino shanda imweni yakona kuseke mwiri we muntu vepedza vonyora zvee ne mitengo wakona iwowo wochizo mete mutombo wouno hanira.

Vantu vamweni vanobatsirwa kurwara muti painopfupfutira payani hino mazuwa ano kwane mitombo inoshandiswa yekuti zvitenda zvinounzwa nekupfupfutira kana ukapinda mumatso makashata musingazi kutsvairwa wotomwa kudziirira zvitendazvo.

Mitombo yechiyungu yakanaka. Kune mitombo yevana vadori-dori nemitombo yevasharukwa. Muntu mukuru haamwi mutombo wemwana mudori-dori ngekuti unenge usingamurapi zvakakwanira. Nemwana mudori-dori haamwiwo yemusharukwa nekuti inokone kumushatira, wotorwarazve ngezvitenda zvimweni.

Mishonga yevana vadodori iriyowo kuchiyungu kunezve mitombo yevantu vakuru kuchiyungu mukuru hafaniri kunwa yemudodori ngekuti yakagadzirirwa mwana mudokowo hafanirwi wo kumwawo yevakuru nekuti yakagadzirirwa wo vakuru unokona kuzotorwara ndizvona.

Vantu vamweni avazi kunyase kugwinya mukati mwemakomo awo vanohamba veidzedzereka hino kwaane mishonga yechiyungu iriyo inodetsere kuisei zvinonga zvakashomeka mukati memwongo nemakodo avo kuti vagwinyisire.

Mitombo yechiyungu yakanaka maningi ,ngekuti inonga yakahluzwa yongwarirwe pakanaka. Ayinyenyesi kuimwa ngekuti, inonga yakabaachena yaampho.

Mutombo wemuchibhedhleya wakanaka ngekuti unopimwa weimwiwa. Chibhotoro chakona chinenge chine chimbonyo padera pakona kuitira kuti chizoshandiswa kupimwa ndichona. Akusi kundomwanje asi unomwa zviro zvakapimwa.

Kwane mitombo yechiyungu yekuti muntu ane mukuhlani zviyani uno ite wekumwa wopinde mu mapapu mutombo unowu wei rapa kuti muntu asa kotsora.

Mitombo yechirungu yakanaka ngekuti inokomba uremu hunoita mutombo wakona Nepachipakiti pakona panenge pane pakanyorwa mamwiro atinoita mutombo wakona kuti usazokushatira.

Mitombo yechiyungu yakanaka yaamho, ngekuti inodetsera. Vantu vanoigadzira vanonasa kuiputira kuti isanyakatika, ikatondoneka haizorapi zvakanaka inenge yotokonzere zvitenda zvimweni. Aidizve kupishwa ngezuva, aizorapi zvakanaka.

Mitombo mazuwano yohluzwa mashakani nenzinde dzemimbuti dzotakwa takwa dzogadzire mitombo yekuti vanthu vaone kupona zvizogadzire mapilizi yekuti vanthu vamwe mapilizi aya anenge eitozikanwa nenguwa yakhona yekuti unomwa chakati ngenguwa yakati nenguwa yezvinozopera vanenge veitozviziya vakanasira mapilizi akhona.

Kuti itei kamukhuhlani kurumba wakaxlonda kuchigubhu chako chibhotoro chine mutombo wechiyungu. Kwakutomwa. Chimbonyo chakhona ndichona chinopimiswa ndichona weiona kuti unomwa zvinganai zvinganai. Kuti zvisakushatira. Wakanaka ngekuti unenge wakambonywa aupindi zviro zvinozokonzeresa he zvirwere zvinhani.

Mitombo ye chiyungu yakanaka ino detsera nekuti inonga yaka hluzwa zvakanaka ne vantu vakato zvifunda vano ziya kuti inorapa chinyi mukati mwe nyama dze vantu yaka kosha ngekuti yaka mbonywa inoku bhuyira zve kuti uno fanire kumwe chakati nge nguva yakati zvo unonga weizwa zvoto pora.

Chakaone hama hachishekwi vatenda vanorwara ngenxondo ngativatore tiende navo kuzvibhedhlera ngekuti vanodetsereka variyo kune vakatozvifunda zvenxondo dzevantu vanokone kudzidzosera kuti dzipetuke padzainga pemene mene .

Muntu harashwi, muntu weshe wakakosha. Muntu weshe unoda kubetsera pona paaripo. Anyambori mwana mudoodori ane mitezo isingazi kuema zvakanaka ngadhibhanewo nevantani vane mitezo yakaeme zvakanaka veitamba kuti vasaketwa kana kunyenywa.

Vana vadodori vanokosheswa pashi penyika ino. Havafaniri kufa vaka..tsonga ngekuti ndivo vachazoita madhokodheya emangwani. Vanoda kudziirire kubve kuzvirwere. Vabereki vanokurudzirwa kuti vaende nevana kuzvibhedhleya kuti vaone kurapika.

Hwana hudodori ahukumanidzwi nevasharukwa hwaende kuchipatara zviyani korapwa. Hunorapwa huri kwaho hwega ngekuti zvirwere zvevasharukwa zvingatopharikira zveiuya kuvana. Vana votozorwara zvakanyanyisa.

Hakuna kusingatambwi nemuzvibhedhleya kuntaraunda dzevana vadodori. Vanopuvavo zviro zvekutambisa kuti vaonekwe veivaraidza zvavanoita varikanyi kwavo.

Zvifundwa zvekushandisa nyara zvakanaka maningi mukati mezvikora nemukati mendaramo yevana nekuti vana ndani avakoni zvekuvhara asi vakafunda zvekushandisa nyara dzawo vanozopona mukati mendaramo yawo.

Hwana hudodori kuti hudakarire chikora zviya hupe chekubusa hukahlabuya huriyo hunodakara hahuzokoreri kuenda kuchikora. Ngekuti tinoda kuti hufunde dzidzo ndonhaka yeupenyu yausiye nausiye. Saka hunoda kubata hwakatsonga.

Hwana hutootori hunode kubata huchakatsonga kuitire kuti masoro avo afunde zvinozoitika mukati mweupenyu. Hweidzidza nemishando yakawanda-wanda. Husazotambudzika ngendaa yekuti dzidzo ndiyo ntaka yausiye nausiye.

Kuti hwana hwukure hwakagwinya, hunofanire kubairwe majekiseni ekuti husazorware zvitenda zvimweni, zvakaita ana nhetamakumbo, zvinozokonzerese urema mukati mwehwana.

Hwana hutotori hunoende kuchikora kuti hufundiswe hwuchakatsonga kuitire kuti hutokura ndxondo dzakhona dzeindode zvechikora kuti huzoite rakajeka ramangwani ravo.

Hwana hudodori hunogadzirirwawo mabhuku ekuti hutatiche huri pamuzi hunobatwa hwakatitsonga kuitire kuti huziye kuti dzidzo bdiyo ntaka yausiye nausiye.

Vana vakakosha mukati mendaramo yedu nenyaya yekuti ndivo vanozova vava sharukwa vemangwani ngativadzidzise vabereki kuti vaende kuzvibhehlera nevana veionekwa kuti vaonekwe veipona vasafa nguwa yavo isati yakwana nenyaya yezvitenda.

Hwana hudoko hunokosheswa maningi pashi penyika inei. Kune mazuwa ariyo anonga aipemberere kungwarirwa kwehwana hudoko makoshere ahwo mangwaririrwe ahwo nekuhudziiirire muzvitenda zvakawanda zvakasiyana siyana.

Hwana hunobarwa nguwa yahwo isati yaguma hunobekwe mundiya munodziya hweiiswe mututu hweipuwe zvekurya zvirimwo kusvikira nguwa yakona yakwana hozobudiswa mai acho ozoyamwise mukaka.

Hwana hudodori hunoendawo kuzvikora koofunda, kutaticha, hweipurutana zveshe zvinobhuiwa ngevanovafundisa, ngekuti dzidzo inhaka yausiye nausiye kuti huzoitawo upenyu hwakahlamburuka.

Ungabafara here weitsinde mwana mukati memhatso. Ngatirumbe takatxonda zvibhedhlera ngekuti ndokune vantu vakafunde kubarisa vantu vakhona, haikhona kufa tiri mukati memizi yedu.

Hwana hutotori huri pashi pemakore mashanu hunooneswe ndondo yekujokonywa ngemajekiseni, majekiseni akanaka kuti adziirire zvirwere zvevana vadodori vasazobatwa ngezvirwere zvakaita saana mbetamakumbo.

Mwana mudoodori unopinde kukunde mwana umweni mudoodori pane kukunda musharuka, izvi zvakanaka ngokuti wana hudoodori kashomani kuite utsinye kumwana umweni.

Hwana hunonakirwa maningi hweifundiswa ngeadzidzisi ahwo muzvikora zviyani hweitenderere kubanze hweione zvehunenge hweifundiswa ndizvona ahuzozviriyarwizve mpera nariini nariini.

Kushanda muchipatara kunoda muntu une moyo wakanaka kakuuyu kunobarwa hwana udodori kuyani kunoda muntu akati hwe unoshekerera eishanda nevanhu vanenge variyo.

Muntu haarashwi. Muntu weshe wakakosha mukati mwendaramo dzedu. Muntu akanyamboremara, unode kumubatikira ,kumupawo zvekushandisa zvekuti akone kuhamba nekukone kureketa ndizvona kuti adzibatsirewo ngekushanda mishando akanyambogara zvake pashi kuti ndaramo yake iwanewo kuhlamburuka.

Madzimai ano kurudzirwa kuyamwisa vana nemazamo avo ngekuti unenge weipisha wasiyana newemuzvitumbu wekuti nguwa imweni uno zotondora uyu haumbarwi mbarwi ngenhunzi ngekuti kazhinji unenge wakaufukidza.

Kurapwa aikumwe mitombo yega yegapi, kune vanonga vari kuzvipatara vakafundawo kutwasanure marenje ngenyara dzevanthu inyambori mushana inotwasanurwa kuti ixonde izvi zvinodetsere kuti muntu agwinye.

Kana mutombo yauye muzvibhedhlera aindoambi nekunomorwa yeipuwe antu inotanga yambobharwe pashi yoonekwe kuti minganai yashabda neichade kuzoshanda haikona kundoite bvoo pfoo vantu veitore mushonga.

Muntu asinyamboripi padhuze nemvura unokone kushambe nyaya dzake eishandisa zvongwarirwe mumabhohleya zvinoshandiswe kushambe nyara dzeichena apo abatana nevantu kuti zvitenda zvisapararira kune untani.

Kuita dhokodheya kunoda muntu une ngxondo dzinoshanda. Unoti akafundiswa chiro ngeadzidzisi unopurutana, kuyaeya ozvibeka muhloko rake. Ozozvishandisa paanonyore bvunzo otopasa.

Vantani vonota peyani ngekutengese mitombo yechiyungu. Atoita nezvitoro kudetsera vaya vanonga vanonoke kuende kuchibhehlera, zvibhehleya zvachona zvavharwa. Vanorumba kuende kuzvitoro zvinezvi kutenge mitombo vodetsereka. Mangwani kweiyedza voxonde chipatara kuti vanase koo chindoongororwa.

Kuti weidhana kuenda kuchibhedhela zviya weipandwa nemuviri wako rumbe kuzvitoro zvino tengeswa mitombo wotenga wotozvirapa usafa neino ponwa.

Vantu vogan'a nekutengese mitombo ukanyorerwe mutombo kuchibhedhleya hakusina unorumba kuende kuzvitoro zvinotengese mitombo iyi vototenga. Nguva imweni zuva rinobira vozorwara pakati peusiku zvitoro zvindani zvakona zvinenge zvakavhura vototenge mutombo vobetsereka.

Pazvibhedhleya ukabharirwe pashi mitombo yeunofanire kumwa, ukautamepo wotorumba wakaxonde zvitoro zvinotengese mitombo. Zvitoro izvi zvinotengesere vantu wabharirwe pashi ngemadhokodheya untani mutombo unokone kundoutenga hako njee pasina kubharirwe pashi ngemadhokodheya.

Vantu voganya ngendaya yekutengese mitombo yechingezi zvitoro izvi zvinobetsera ngekuti nguva ngendane unorwara chibhedhleya chambonwa utorumbeyo wozvibetseya wangwani wezomuka hako uende kuchibhedhleya kohloyiwa

Akiti ungazorashikawo ere wadhibana nechipambureki, chinokukombidza pemene peunonga weide kuguma, kubvunza kunokone kutekabeze vamweni vanenge veizvihambira havo asi waona chipambureki kwakutoqonde ponapo paunenge weide kuguma.

Ukanyorerwa mitombo ndidhokodheya usiri muchibhedhleyapi unotorumba wakanaka kuchitoro chinotengesa mitomboyo, asi kune mitombo intani isina basa nekunyorerwa ndichiremba. Unokone kutorumbeyo wotoenda kototenga nguwa imweni unenge watsinzika zvibhedhleya zvakavharwa wototenga mutombo womwa.

Zvitoro zvinotengesa mitombo zvara zvati chakata peshe-peshe, muntu unoketa chaanoda, zvimweni zvitori pazvibhedhleyapo, kana wanyorerwa mitombo ngemadhokodheya wotondoenda kotenga pachipatarapo kana kuti kuzvitoro zvimweni, usingazi kunyambonyorerwa, pane mitombo imweni inokona kutengeswa zvakadaro, wotodetsereka.

Muzvibhedhlera mitombo mizhinji aichaonekwi yoonekwe kuzvitoro zvinotengesa mishonga kungava nekurapa antu kuti vaoneke vechigwinya watorapwa kuchibhedhlera woendazve kotenga mutombo wekuti uonekwe weipona.

Zvibhedhleya zvemazuwano azvichaoni mitombo yakakwana yotengeswe kuzvitoro Kuti vantu vatoona kupona . Unoenda kootenga mutombo waunenge wanyorerwa ndidokhotheya, asi kuti weiziya zveunorwara nguwa imweni unokona kutotenga usingazi kunyorerwa ndidhokotheya .

Vantu votokone kuzvirapa vega vari mumamizi avo, avachabiri veiende kuzvipatara kakuyutu veiziye mutombo wavanenge vakambobhuirwa vabve kuzvipatara votoende kuzvitoro zvinotengese mutombo votozvirapa.

Mazuva ano kwaane mhatso dzakagadzirwa, dzakagadzirirwe kuiswe mitombo yekuti vandu vauye vechitenga mundu unenge wanyorerwe mutombo wekuchibhedhleya wotamika unozoende kumbatso iyaa wosvika wotenge mutombo wanenge wanyorerwa pashi.

Mitombo yechiyungu yotengeswa muzvitoro. Kukabira usita waenda kuchibhedhleya zviyani unokona kurumba kuenda muchitoro kunotonga mutombo wozvidetsera kuti zvanyanyisa mangwani wochizomuka uchienda kuchibhedhleya kohloyiwa ngevana mazvikokota variyo.

Kusaganya kuda zvitoro zvinotengesa mitombo yekurapa vantu zvotovakwa kweshe kweshe vantu veiuya veitenga pavanodira mitombo yavanonga vanyorerwa nemadhokodheya muzvibhedhleya.

Nyamaka chaachipata-pata ntaka yemakonzo kuake zvitoro zvekutengese mitombo yechiyungu. Zvitoro izvi zvakanaka ngekuti chero nguva chinokone kunga chakavhurika cheitengese mutombo. Vantu vanodetsereka mukuwo weshe-weshe.

Muntaraunda dzinogare vantu mwatoonezvitoro zvinotengese mitombo yekurape vantu. Kuitire kuti zvibhehleya zvikavharwa zviya muntu unokone kudetsereka chero nguva, otenge mitombo yake yaanonga anyorerwa ndidhokodheya otomwa. Nguva inhani unenge asina kunyorerwa ndidhokodheya asi otoziye kuti ndikapandwa nesoro ndinotenge wakati, otomwa.

Zvitoro zvinotengese mutombo yechiyungu zvara zvati chara chepwepwe peshe peshe unotoende kotenge mutombo waronzerwa ndidhokodheya kuti tenge mutombo wakati haikona kundiamba ngekotenga ngekuti unokushatira nguwa imweni unokono kurwara usiku wotorumbe kwona kuchitoro zvibhedhlera zvakavharwa wototenga wotodetsereka.

Kune zvitoro zvaako MaZuwa ano zvinotengesawo mitombo yemiminda nemitombo yekurape mwombe haikona zvaizwa kudhaya kuti dzaindopuwe zvinyayi zvega kwaane nemapilizi mutombo yakahluzwa Inorape zvipfuyo.

Mitombo yechiyungu yakanaka inotengeswe muzvitoro mazuwano kana chibhehleya chavharwa pakati peusiku zviya unokone kutoende muchitoro wotenge mutombo wako wotodetsereka husiko ho mangwani weizomuka weiende kuchibhehleya.

Zvitoro zvinotengesawo mitombo yekurape vantu nguwa inhani unenge wanonoke kuende kuchibhehleya wotonange kuchitoro kotenge mutombo wekudzirapa mangwani akhona wochizomuka weiende kuchibhehleya koonekwa ngemadhokodheya.

Muzvibhehleya ayimwekirapwa mwegapi. Mune mbatso dzimweni dzekungwaririre mitombo. Mitombo ayisabganiswi nepanenge pane antu anorwara asi kune vantu vanozoende koyitorwa kwonako kweinenga iri. Ayidi kupishwa ngezuwa, ayidi kudhibhaniswa dhibhaniswa nezvimweni ndosaka yeigadzirirw mbatso dzakona.

Ukaende kuchibhedhlera ukanyorerwa mutombo ukatamika pachibhedhlera po unoende kunotenga muzvitoro zvi notengese mutombo yakawanda yakasiyana siyana yekurape vantu.

Zvitoro zvinotengese mishonga yemuzvibhodhlera yaradzara peshe peshe mukanyorerwe mutombo wekuti kushandise pachibhedhlera pasina wotoende kotenge muchitoro chiya chinotengese mito panyambori pazvibhebhedhlerazvo zvinogona kunga zviripo zvitoro zvinezve asi zvindani zvinokone kukupa mahala.

Kwava nezvitoro zvinotengesa mitombo yemuzvibhedhlera nekuti muzvibhedhlera kazhinji kachona kunenge kusina mitombo yakakwana vantu votorumba kuzvitoro zviya kunotenge mitombo yavanenge vabhuyirwa nemadhokodheya imweni vanokone kutenga vasingazi kubhuirwa ngemadhokodheya yevanoziya.

Zvitoro zvinotengese mitombo yekurape vantu zvangazvati pwepwepwe peshe-peshe. Vantu vanoenda kotenga mitombo yavanonga vanyorerwa ngemadhogodheya kuzvibhedhleya. Imweni unenge usingazi nekunyorerwa asi unonga votoziye kuti ndikarwara ngesoro ndinotenge mutombo vakati zvinobetsera.

Kune zvitoro zvinotengesawo mitombo ,mitombo iyi unozotenga wanyorerwe chitsamba kubve kuchibhehleya ndidhokodheya nyangwe usina chitsamba pane imweni mitombo inokone kutengeka usina tsamba unokone kutobatsirika ngezvitoro izvi kakurutu zvibhehleya zvavharwa zviyani worumbeyo wotodzirapa mangwani wozomuka weiende kuchibhehleya.

Zvitoro zvinotengese mutombo zvoonekwa peshe peshe kunyangwe munyambori mundaraunda munogare antu .Zvopekwa kuitira kuti utenda hunokone kuguma chero usiku kana masikati muntu otorumba kotenga mutombo wokuzvidetsera ndiona.

Vantu vanobetsereka maningi vakaona vezveutano vakaungana varipamusangano veidzidzise vantu ngezvezvitenda zvinonetsa mukati mwenyika ngekuti vandani vanodhane kuenda kuzvibhedhlera kunobvunza vanokone kubvunza pari pajengende .

Vezveutano vanotume vantu muzvibhedhleya, kuzvitoro nemumanjira kuti vahambe veireketa ngezvezvitenda zvinonga zveiuya muntaraunda. Kuti vantu vaonekwe veizogadzirira.

Vantu anodhibana veiyi kase zvezvitenda kakuyu kunechitenda chinenge cheitenderere muntaraunda kuti chizosvika vagadzirira kuti vasabatwa ndichona.

Veutano vakazvione kuti vantu vakawanda avauyi kuchibhehleya hino votoita zvekuvahambira mumamizi mwavo veivahloya vapedza votovape nemitombo kuti vapone.

Vantu avantani vanodhane kuende kuzvibhedhleya koorapwa nekuti vantu vanenge vakaningira. Asi kukahambe vantu vanonga veidetsere vantu mundaraunda, vanoendepo kuti vaoneke veidetsereka.

Vamweni vantu vanodhane koningirana nemadhokodheya veibvunze zvinovatambudza asi vakadhibana nevantani vanonga veihamba vepapazha zvezitenda vanokone kuendepo voguma vobvunza panenge pane jingindi revantu .

Kuhloyiwa akuchanetsi mazuwa ano ngendaa yekuti vantu vakadzidzire kuhloye zvitenda vohamba peshe peshe votoise matende vantu vouya veinhloyiwa, izvi zvinonzkirawo kuti umweni akaona unhani wake aende koningirwe ngazi yake, naye wotoendawopo wodetsereka.

Vebazi reutano vanohamba peshe peshe nemumazvikora veidzidzisa ngezvitenda zvinowanikwa mukati mwendaramo. Vanokone kushandisa zvimabhuku zvekuti vanthu vanosara veierengawo, veizoziye zvekuita kuti vasabatwa ngezvitenda.

Vantu veutano vakaronge kuti vantu vaziye zveutano kuburikitsa ngekutume vantu vanotenderere ntaraunda veireketa ngezvezvire tenda zvinonga zviriyo vanenge vazwawo vanochizohamba veipapazhe mashokowo kune vantani vanonga vasikazi kuzvizwa.

Vantu vakuhamba veireketa kupapazha ngezvezvirwere zviriyo mazuwa ano ngekuti untani ungagare pamuzi usingazii kuti urikutorwara. Vanenge veironza ngezvinoitika ngendaa yechirwere chega-chega kunyanya zvirwere zvechukera.

Vebazi reutano vanohamba peshe-peshe, veireketa ngendaa yezvitenda zvinonga zveitenderera nguvayo. Pamweni vanotohambazve veihloya ngekuti vantu vazhinji havadi kuende kuchibhedhleya. Asi vakaona vantu veireketa vari pazvitoro zviyani vanokone kutoendepo vaguma zvoita kunga mutambe votoningirwavo vobetsereka.

Munguva yekuhlupeka ingava ngozi dzemumapato kana ngozi dzemumvura kana ngozi dzemadutumupengo, vantu vanode kudetsereka .Hino vebato reutano vanotumire vantu mundaraunda vaireketa ngengozi idzi kuti vantu

Mabhuku akawanda anobharwa nguwa yezvitenda zvakawanda kuti vantu vaerenge vaone kuti vodzivirira zvitenda zvinenge zvauya munyika.

Vebazi reutano vanokone kushandise mitambo yekupunhure bhora kuti vantu vaungane vaone kureketa ngezvezvitenda zvinenge zvawanikwa ngevantu mukati mwenharaunda ,munhu weshe unenge wauye kumutambo wotozwa ngezvazvo wozohambawo weizvipapazhe kune vanhani vasare kanyi.

Vantu vakaende kuchibhedhleya vanombotanga vadzidziswa ngendaya yezvitenda zvinonga zviriyo vodzidziswazve kuzvidziirira izvi zvakanaka ngekuti vanenge varipo vanozozvitwara zvavadzidziswa veiende kodzidzisawo vantani vasare kumamizi.

Ngatidzidzisane kushamba akiti pakuru tabve kukeburana nyara zviya. Tinoparikire zvitenda kunevantani. Hino zvinode kuti muntu ashambe nyara eyinon'ona nemukati mwezvikunwe zveshe kuti zvitenda zvisaparikira.

Kana zvitenda zvooirikidza muntaraunda vebazi reutano vanohamba peshe-peshe veidzidzise vantu ngezvitenda kuti vaziye madziirire avangaita kuti vasarwara.

Vebazi reutano vakazviona zvakakodzera kuti vahambe vvahambe muntaraunda dzeshe-dzeshe veipapazha ngekukosha kweutano, vanhu vanotya kuenda kuzvibhedhleya asi vakaona vantu vakaungana panyambori pazvitoro unotoita unga mutambe kuendawopo koningirwe zvinonga zveimutambudza mukati mwenyama dzake otodetsereka.

Kureketa ngezvekumwedzi zvaidhanisa kudhaya kakuyu ndombi nemajaha zvakadhibana zviya. Hino mazuwano zvotoreketwa peshe-pese kuitire kuti vakure veizviziya vasazodhanisa.

Kufundise vana ngezvemakurire avo kwaidhanisa, mazuvano azvichadhanisi zvofundwa peshe peshe vanyambodhibana varumbwana nentombi ngekuti akuchina ana atete nanasekuru vanonga varipadhuze vangakone kufundise vana ava.

Zvaidhanisa kudhaya kuti majaha nendombi zvodhibane pamwe. Zveifunda ngendaa dzepabonde nekukura kwavo. Asi mazuva ano zvatayo nekuti hakuchina anatete anodzidzisa ngezvazvo.

Zvekureketa ngekukura kwevantu zvakakosha mazuva ano, zvazarapeshe-peshe. Vamweni vantu vanokone kudzidza ngekuona. Mudzidzisi eifundisa akabhare zvimwe pashi muntu unopinde kupurutana, eiona zvemene-mene zvinenge zveiitika.

Zvekureketa ngekukura kwevana zvaidhanisa kudhaya, kureketa ngekuende kumwedzi azvisaitenderwa, hino mazuwano zvobhuiwa ngekuti akuchina ana atete anokone kudetsera vana, asi kutoti vantu veshe votodetserana kuti mwana akure zvakanaka.

Zvekukura kwevanthu azvichadhanisi kuzvireketa nezvepabonde azvichadhanisi mazuwaano ndombi nemajaha zvotofundiswa zviri pamwepo ngekuti akuchina atete kana sekuru vaunogara navo padhuze vangakudzidzisa asi zvotokxaswa peshepeshe.

Vantu mazuva ano vodzidziswa ngezvepabonde nemakuriro awo ngekuti vana atete nana sekuru avachagari padhuze kuti vadzidziswe vana kunyambozi vantu vakuru vanodzidziswawo kuti mizi yawo isadonta.

Zvaidhanisa kureketa ngemakurire evantu, madhodha nendombi, mazuvano hazvichanesi. Vantu votoreketa ndizvo peshe peshe. Nevezvitendero voreketawo ndizvona ngekuti hakuna muntu mumweni ungakona kukudetsera asi nemuzvitenderomwo ndomotobatsirwa vamweni.

Zvekukura kwevantu zvotobhiiwa peshe peshe, ndombi nemajaha zvotoreketerwa zviripamwepo kuti vaziye makurire avo , nemadzimai makuru nevarume vakuru votoronzerwawo kuti mbatso dzawo dzigare dzakagwinya dzisadonda.

Vabereki vanokurudzirwa kuende kuzvipatara nehwana hunonga hweirwara kuitire kuti vahloyiwe ngemadhokodheya. Kuhloya kumweni mwana unotohlibiya voningira zvinonga zveipande mwana mukati mwengazi yake kuti adetsereke.

Zvekufunda ngekukura kwevantu madhodha nemadzimai azvichadhanisi mazuva ano, mifundo yotoonekwa nepamakombuyuta vantu veidzidzisana akuna uchakone kugara padhuze neatete ake nasekuru ake, vantu vogare kuretu nekuretu hino votodzidziswa nemifoto nevantu vanohamba veitofundisawo.

Mazuvano vantu vanokarakadzana ngendaa yezvirwere zvakawanda pazuva rimwe pagore, zvakasanganisira zvirwere zveshuramatongo, kuti vantu veshe vazviziye, vaone kuzvichengetedza kuitire ramangwana ravo kuti ringe rakajeka.

Zvakakosha kudzidzise vana ngendaa yemakurire avo peshe pavanonga vadhibana zviya. Ngekuti umweni unokone kutokura asikazii zvinenge zveiitika mukati mwenyama dzake, ozoshamiswa ndizvona. Nguva imweni unokona kutodziuraya ngekuti zvaitikirei. Ngatidzidzise vana makurire avo.

Vana atete vamweni emazuvano havachazi kiti hwe-e. Vana votama nevanhu vanovadzidzise ngezvekukura kwavo. Mazuvano muzvibhehleya nemuzvikora ndoomotodzidziswe vana, zvekukura kwavo kuti vasatambudzika nekuvhunduka voosangana nezvimweni.

Ndombi ne majaha mazuva ano dzo dzidziswa peshe peshe maererano ngeku kura kwavo zvai dhanisa kudhaya kureketa nezve pabonde mazuva ano voto dzidziswa mu zvikora ma zvibhedhleya kuti vaziye mararamire avano fanire kuita nevari muku rorwa vaonekwe mhatso dzavo dzei gwinya.

Kundozwe kun'en'ena mukati mwenyama , munhu ngaaxhondere chipatara ngendaya yekuti zvitenda zvimweni zvinokone kutokuriga pona apapo wotofa .

Azvichadhanisi kufunda ngendaa dzepabone vadhodha nemadzimai vakasangana vari pamwepo ngekuti akuna uchagara padhuze naatete ake nasekuru ake eidzidzisa hino zvotofundiswa peshe peshe azvichadhanisi.

Anambuya nyamukuta ndovaidetsere vanhu vanonga vakazvitwara vaibetsera antu ngekubarisa , nekupe mitombo yekuti mwana agare zvakanaka arimundani mwamai Ake izvi zvainga zvakakosha mazuwano azvichatendedzwi hazvo kuti muntu abarire pamuzi.

Ndombi doodori dzichangobve kumera mazamu dzodzidziswawo maitire edzinofanire kuita padzinenge dzooende kumwedzi kuti dzigare dzakachena, dzisazodhanisa. Hazvichadhanisi kubhuya ngezvazvo.

Kune zvidxoko zvinodxokwa vanhu veiite mitambe. Izvi zvakanakire kuti mitambe imweni inokone kuti antu akuware. Hino akapfeke zvidxoko zvake zvinomudziirire kubve mukukuwara.

Peiitika mitambe yekurumba inyambori yekubundure mabhora kune movha dzinonga dzeitohamba dzeutano dzinoitira kuti vandani vangandokuwara vanotekwa tekwa ndidzona movha adzi veiendeswa kuzvibhedhlera.

Muntu unoite mitambe yekurumba yekuputure bhora neye kunxake bhora. Unode kuramba eitwasanurwe nyama dzake kuzvitwasanura iyena ega, kana kuende kune vanozvigona kuzvitwasanura kuti nyama yake irambe yakagwinya panoita mitambe yake.

Hakuna mutombo unopinde mvura pashi penyika ino, kakuyu weirumba zviya unobudisa chifundi mukanwa nemumagwapa. Hino mvura inonga yeipauka mukati mwenyama yako. Ukamwe mvura unonga veipetudze mvura iya inonga yarashika kubanzi.

Haimovhapi dzega dzinohambe papato dzinokanikwa. Nemwiri wemuntu unokanikwawo weitwasurwa twasurwa weibekwa nezvando zvakawanda kuti ugwinye aone kuzopunture bhora rake nekurumba akagwinya.

Mutombo wekurumba kumwe mvura paunonga wapedza kurumba paya wati garei garei womwe mvura ngekuti pauno rumba chifundi chinobuda chakawanda cheyi budise mvura mukati mwe mwiri ne mungazi ukamwe mvura unenge wei petudza mvura inenge yabuda ku budikidza ne chifundi.

Mwiri wemunthu augwinyi nekurya kwega kana ngekundoramba munthu akagara eidzorora zvinoda kuitao mitambe inotatamure ngazi inotaramure makodo nendxondo dzemunthu kuti aoneke eigwinya.

Weiite mitambo yekupundire mabhora kana yekurumba unosise kuramba mwiri wako weitasanurwa tasanurwa kakurutu marenje neamaoko anonga eishanda ndiko kuti igwinye uzokone kuripundure zvakanaka.

Kudyra handikwopi kwega kunoita kuti muntu agwinye. Muntu unogwinyazvee ngekutatamura makodo ake. Eikhaba khaba, einyatatamudza nenyara dzake kuti dzinge dzakagwinya.

Mvura ndo mushonga mukuru kuto pinda ne chibhedhleya chemene ngekuti muviri uka tame mvura muntu uno kone kudonda ngaku uye vantu vano rumba vaya zvinode kumwe mvura ngekuti unonga wei petudze mvura inobuda ngechi fundi pa unonga wei rumba.

Muntu aachaiti ekuzwa ega kuti ngazi yangu aisi kuhambe zvakanaka nguwa inei ngazi yangu irikuhambe zvakanaka nguwa inei, kwane michini yekuti munhu anyambori ega pakanyi pake unozviningira ega kuzvihloya kuone kuti ngazi yake irikuhambe zvakanaka ere kana kuti aisi kuhambe zvakanaka.

Muntu unokone kurwketa nemuntu umweni uri kuretu veitoonana veishandise makombiyuta ariyo mazuwa ano unotorapikazve aripo pona pamufodhopo.

Kuende kuzvibhedhlera kohloyiwa ngemadhokodheya kwakundoda hako pazvitenda zvimweni muntu unokone kutenga chimuchini chake otozvihloya ega aripambatso eiona kuti ropa rake ririkuhamba zvakanaka here chukera iri mukati mwengazi yake yakanaka here izvi zvakanaka kuti unotoziya wega woite zvinonga zveidiwa ngengazi yako.

Kudhaya kwainga kusina mishini yekuhloya ndiona zvitenda. Mazuva ano vantu voshandise yakawanda yakanaka haikone kushandise dziso, mishini inonase kukomba pemene mene panonga peirwadza potonasiriswa zvee.

Rimweni ukariona unototi ishango kati mutombo unodetsere vantu. Imweni inodetsere kuti vagwinye mutombo yenzinde iyi, imweni inodetsere kuti vantu vaponde vasahamba veitetereka.

Ukapata unonga watosara sure ngekuti vamweni vonota ngemitombo yenzinde. Kutoisime padhuze neberere kwakanaka ngekuti wandosvika weshe wotohanira mitombo iya wotomuhina wopuwawo chekuti upone ndicho.

Mitombo yenzinde ayi yekungorape muntu unenge eitorwarapi asi kune indani inotokone kudzinge nezvifura kuti muntu aonekwe eipona zvakanaka.

Mitombo yenzinde yakanaka, yakakosha maningi kuti muntu weshe aiziye nemwana mudoodori. Intaka yetinosiirawo vana vedu kuti vazonga veikwanise kurape vantani vavo. Zvisarashika zvetinonga teiziya zvekurapa kwechivantu chedu.

Mitombo yenzinde yakanaka, ngekuti inoponesa kubva muzvitenda zvakawanda. Unokono kundowona wega wotokaya wotodzinasirire mutombo yako, kubudikidza ngekuti unenge wakaronzerwa ngevamweni vanouziya wotopora kubve muchitenda chaunenge uchirwara ndichona.

Mitombo yenzinde yakanaka ngekuti unokone kuiona peshe peshe aidhuri zvekuti ungakorerr kuishandisa inorape zvitenda zvizhinji ngenguwa imweyo.

Mitombo imweni yechivantu, yakakosha inoyita ungateyi ibundo wayiona, ngatisayishakura, tiyisiye yakadaro teyi dzidzisana ngezvayo, nezvitenda zvayinorapa kuti ndaka yemitombo yedu iyi, isazoperera patiri isusu.

Rimweni bundo ungatoritya wariningira asi mutombo unorapa unopedze zvitenda. Imweni inodzodzerwa pazvironda, chironda cheitooma kuti gwagwada, imweni inoita zvekumwiwa imweni inoite zvepaziliwa peitenderera ngemututu munthu wotopora.

Mitombo yenzinde inobade kungwarira kuitire kuti isazotamikazve pasi penyika inoyi vantu vasaishakura kuita bundo asi kutoinasirisa kuti vantu vazopona ngekuti inobarape zvekuti muntu unopona auzorambi weirwara ngechitenda chimwecho achizokudhereri ngekuti mungazi mwako munenge mwapinde zvakagwimya.

Mitombo yensinde yakanaka yambo ngekuti inobetsere kurape zvitenda zvakawanda . Haudhuri undokwanise kundowona chero peshe paunenge uchihamba wotodetsereka. Yakasiyana neyechiungu nekuti inotengwa.

Mitombo yechivantu yenzinde yakakosha maningi yakati gwinye ngekuti inokone kurape svitenda zvinenga zvatokorereka ngechibhedhleya zvimweni zvitenda zvakaita setuta zvinokone kurapika ndiyona mitomboyi zvisati zvadhibanoswa nechiyungu.

Mitombo yenzinde yakanaka kuishandisa pakurape zvitenda zvimweni zvitenda hazvitendi mitombo yechiyungu zvinokone kutopera ngeye chivantu ngokuti haitore maningi kuti mundu ungakorere kuihanira imweni unotorapwa pasina nomuripo wounonga wabuditsa.

Vantu votoende mumagwasha kotore mashango arimwo anorapa veisime mumizi yawo kuti zvivaitire nyore kuzodetsere vantu vanenga vane zvitenda vanenge vauya korapwa izvi zvakanaka ngekuti azvidhuri muntu weshe weshe unohanirawo mutengo yakhona.

Vasharuka vedu vanosise kukurudzirwa kuti varambe veibhuya ngezvemitombo yekudhaya. Kuti vana vanozosara varambe veizorapavo vamweni. Ngekuti mitombo iyi vasharuka vakafa inozotonyangarika kubeni inorapa zvakagwinya.

Mimbiti mikuru inoshandiswawo kurape zvirwere zvakawanda antu anokone kushandise makwande ayo, mashakani ayo kana nenzinde dzakona kuponese vantu vanenge veirwara izvi zvakakosha ngekuti inoonekwa peshe peshe nevantu vekudhaya vanoiziya vozoronzerawo vantani vavo kuti vazorapawo ndiyona.

Mitombo inorape vantu ngenzinde inondomera peshe peshe, zvakanaka kuti tisaishakura kuirasha sebundo asi kuingwarira kuti tioneke teizodetsereka ngekuti peinorapa inorape kupedzeredza zvitendazvo kashimani kuti zvizopetukirazve.

Akuna mumbuti usingarapi umweni ungauona kungatei ngewe muchero asi utori mutombo mukurutu unorape zvitenda zvakaita sengazi inenge isingahambi zvakanaka nemundane munenge meipanda ukashandise miti iyona unopona aizorwari nechitenda ichona chinenge chatodarika.

Shango rimweni ungaritora kuriita remahala wariona zviyani, kubeni rinodetsera kurape zvitenda zvanesa mukati mwenyika ineyi zvakaita senhuta. Zvisati zvarapwa ngemitombo yechiyungu, ukato shandisa mashango amweni aya unoonekwa weipora.

Vemitombo yenzinde voitawo magiyakiya anoitwa ngevemitombo yechiyungu kubeke mitombo yavo muzvibhedhleya kuitire kuti isashata, isarohwa ngemututu uye isatondoneka ngemvura ngekuti aizorapi zvakagwinya.

Vemitombo yenzinde vakaitawo magiyakiya ekuhluze mitombo yavo veiibeke muzvimabhodhleya kuti igare zvakanaka vanthu vasazorwara ndiyona veironzawo kuti unoite mumwirei mitombo yavo.

Varimi vakutogan'a ngendaa yemitombo yechivantu. Vakutoirima pantaraunda yakakura, vapedza vozozvikukura votoihluzazve vodetsera vantu vanonga veirwara. Izvi zvakutoitawo kuti nemhuri dzawo dziponewo.

Ungachaiziya ere kuti mitombo yenzinde yabekwe mukati mwezvimabhodhleya kudai yonasirirwawo kuti igare nguwa yakareba isapishwa ngezuva kuti irambe yeingoshanda mhera nariini.

Mitombo yenzinde yakutorimwawo yeitengeswa vantu vakutorima pakakura veizoihluza veiingwarira zvakanaka yototengeswawo nemuzvitoro ngekuti inoporesa.

Kwai inodhanisa nekunyenyisa mitombo yechivantu, ayidhanisi ngokuti inobayi rapa kwemene zvitenda zvakaita saana nduta zviya zvinopera kana isati wazvidhibanisa nemitombo yezviyungu ngatiidakarire mitombo yedu

Mitombo yenzinde mazuano aichashandiswi dzakaite nzinde dzemene inogadzirwawo yeisvuzwa kubekwe muzviphakiti kuti ioneke yeizogare nguva yakareba.

Kudhaya mitombo yaitorwa yakadaro mashakani nenzinde dzakona dzotakwatakwa kugadzire mitombo hino mazuwa ano zvaakuhluzwa zvotobekwe muzvimabhotoro zvakatopimwa kuti zvisakuwadze vantu.

Mishonga. yenzinde intani, yotobekwa peyani musvutu gadzike. Paunege watomuka kwakutodziise mvura yako wotobekemwo mutombo uya womwa semuntu urikutomwa svutu gadzike yakwe apa unonga weitozvirapa.

Mitombo yechindau yenzinde yakakosha gunguteya dzemene dzinobaidzaka mumovha dzadzo kuuye koningira mitombo inenge yakasimwa zvaishoreka kudhaya asi mazuvaano zvataamberi ngendaya yekuti vakazoona vebazi reutano kuti zvinoshanda.

Kwane mitombo yenzinde inorapa kupedzeredza, zvekuti muntu akaimwa zviyani azoendi konxeiwa eidhungwa-dhungwa mwiri wake kurwadzise nyama dzake asi chinomupanda chinobva chatopera achizoitizve.

Asharukwa vekudhaya vaibaziye kuti mutombo uyu wenzinde unoumwa kurape mukhuhlani yakati unoumwa ngenjira yakadai neyakadai kuti muntu aonekw eipona.

Mitombo yenzinde yakanaka imweni yakona inotwiwa twiwa yotserwa yomwiwa imweni inotorwa yobekwe pazvironda kana munthu ane zvironda zviyani yakanaka ngekuti chironda achizorambi cheipararira cheiende kundani asi chinooma kuti papata chiri pandau imwe.

Mitombo yenzinde yotonasirwawo kuti vantu vaone zvekugeza ndizvona zvinoite mafuro zveinhuhwira. Azvichazi kusiyana nezvechiyungu asi izvi azvizokonzeresi kuti hayi makanda evanhu ashate, kuite zvikwerekwede, zveshe zvinopedzwa ngemitombo yechindau iyi.

Aimuhlobo umwepi wenzinde imweni inokuyiwe mumaturi yoite huufu, dzimweni inzinde, amweni mashakani ekuti vantu vanomwa eidetsereka nemitombo yakadai peinorapa inorape kutopedzeredza auchazorambi weitambudzika ngechitendacho.

Mitombo yenzinde yakakosha vakazviona zvakanaka kuti vaibekewo muzvidziyo zvakanaka kuitire kuti ifanane neyemuzvibhedhleya inokone kugarawo kwenguwa yakareba ngekuti inenge yahluzwa nekutizve vanonyora mamwire aunoita kana madzodzere aunoita pazvironda.

Nzinde dzakakosha kune nzinde dzinorapa dzimweni dzinoita nekuzhazha mukati memukanwa dzimweni dzinoita nekuwawa nekudunga asi ukadzimwa unorapika zvitenda zvimweni zvinototiza mhera nariini nariini.

Ukadhane kumwe mitombo yenzinde ,ndiwe unenga watozvikorera, ngekuti unofa neinoponwa. Mitombo iyi yakagwinya zvekuti vantu vazhinji vanoishandisa vanopona, vasizi kuende kuchibhedhleya.

Zvimweni ungazvinyenya weiti azvishandi. Mitombo yenzinde inodetsera yaamho mukati mwendaramo. Imweni inoite kutakwa-takwa, imweni inopishwa, zveimwiwa, zvimweni zveimbaiwe pazvironda zveitooma zvironda zvakhona. Ngatidakarire mitombo yenzinde.

Kundozwe ngazi yako yei zhazha kana nyama dzako dzei panda, rumba wakananga mushango, kotokaya mashakani weitora nenzinde, weitaka taka wondomwa nekuti mitombo yechindau inodetsera maningi, inorapa zvitenda kupedzeredza, mutombo umwe unokona kurapa zvitenda zvakawanda.

Mitombo yenzinde yakakosha ngekuti inodetsera yaamho mukati mwendaramo dzedu. Mitombo iyi aidhuri chero muntu weshe unokone kunga weitouziya wotora wozvidetsera pachitenda chaunenge unacho.

Vanthani vonota pheyani ngekutengese mitombo yenzinde. Votoita nekuirimira nekuitora mushango mweinonga iri veiibeke pamuzi kuti vaite pasinde pekuzoitora pasvike munhu unonga eida kudetserwa.

Mitombo yenzinde inodetsera yaambo mukati mwendaramo dzedu inorape zvitenda zvinokorerwa ngezvibhedhlera zvimweni zvakaita sezvitenda zvenduta saka muntu weshe anofanira kutogidha akaenda kotora mitombo ineyi kuti aoneke eizvidetsera kuti apore.

Amweni akaita kunga maruwa. Amweni oita kungatei muriwo yemushango. Asi iri mitombo inotodetsera kurapa vantu. Ngatingwarire mashango aya ngekuti anobatsira yaamho kurapa. Shakani rimwe rinokona kunge reitorapa zvitenda zvirongomuna kana kudarikira.

Mitombo yenzinde yakakosha maningi mukati mwendaramo yemunthu, zvitenda zvimweni zvinotokone kupora ukamwa mitombo yenzinde, zvimweni zvakaita sezvirwere zventhuta azvidi kusanganisa newechiyungu, wechindau wega munhtu unotopora.

Mitombo yepashi chigare yakanaka ngekuti inokone kurape zvitenda zvakawanda ngemutombo umwe. Mitombo iyi haidhuri maningi zvekuti muntu ungatame mare yekuti aone kurapika.

Mitombo yechiantu yakanaka, ngekuti imweni yakona inokona kushandiswa semaruwa pamuzi, muntu wotozotora weyi dzirapa, zvinonga zvotoshande kuti umweni wajekesa pamuzi, zvimweni wakutomwazve wotodetsereka zvakadaro pasina kubudisa mari yakawanda kuenda kuzvibhedhleya.

Mitombo yenzinde yakanaka ngekuti ukashandise mitombo iyi haina zvainoshaisha maningi mukati mwengazi mwako pane mishonga yechiyungu, inotogwinyisa yeirape zvitenda zvakawanda.

Mitombo yedzinde yakakosha mukati mwendaramo yedu vandu vatema ngokuti inorapa kupedzeresa vandu vaangade votoyisima mumamwinda mavo kuti vaone kudetsere vandu vendaraunda dzavo futhi.

Vana vanyamwaka vothya kupinde mumashango. Hino vasharuka vototore mitomboyo yenzinde yekumashango veisime pamamizi kuti iite pasinde pekuzoitora, kuitire vaya vanothya. Mitomboyi yakanaka, ngekuti inodetsera .Payarapa yatorapa, chitendacho achizophindizve.

Zvakanaka kuti ana sekuru nanambuya wadzidzisewo wana wadodori ngendaa yemutombo wenzide kuti wazokwanisawo kurapawo wanani wawo kuti iyi inhaka yausiye nausiye vangasadzidziswa hapana unozoziya kuti wandu waiita murapirwei.

Mitombo yenzinde yainyanye kuiringira maningi kudhaya inodetsera ngekuti aina zvainoshaidha maningi mukati mwengazi yemuntu yakagwinya yaampo.

Vasharukwa vekudhaya vaiziye mitombo yenzinde. Imweni yaimwiwa yakadaro. Imweni yaidhibaniswa neundani kuti uonekwe weigwinya kuti uone kuzodatsere chirwere chinonga chiripo.

Mitombo yechindau yakanaka inodetsera kuti muntu unenge eirwara aonekwe eipona mutombo iyi aidhuri nemurombo wemene unokone kuhambawo opinde mushango waukombidzirwa zviya wototontera wotoe mwa kuti apone.

Mitombo yekudhaya yanga yakagwinya kupinda yanyamwaka ngokuti muti umwe waikone kurape zvitenda zvakasiyana siyana zvakawanda. Ukataka mashakani akona wotaka nenzinde dzakona wotakazve nemuchero wakona wainyise zvirwere zvakawanda ngenguwa imwe.

Mitombo yenzinde yotosimwawo mumaberere embatso kuitira kuti muntu angarwara, zvinoite nyore kurumba kuende pasindepo otokaya obetsera muntu uya unenge warwara.

Mitombo imweni yenzinde inoryiwe hwana hwakona imweni inoryiwa mashakaani imweni inoryiwe nzinde ukatorye hwana hwakona unenge weitozvirapa zvakafishika musingazivi kuti muri kuto zvibonhla.

Shakani reshe rinorapa nemaruwa ese nendimde dzese dzinorapa kuzvitora wozvitaka taka wotozvinyika mumvura kwakumwa Munizwa nemundani meirwadza ngengazi yeizhazha zveipona.

Mitombo yenzinde yaionekwe mumashango, mumagwasha. Mazuvano vantu vamweni wotoitora weiisime pamizi kuti zviite nyore kuzoikaya, weirape vanhu.

Nzinde dzemimbiti nemashakani akona anodekujairira kuti vantu vandorambe veimwa kunyazwi vakagwiya kunyazwi vanorwara kutomwa wakagwinya kwakatonaka ngekuti kunodziirirawo zvimweni zvitenda zvingangokubata.

Mitombo yenzinde yakanaka ngekuti intaka yausiye nausiye. Muntu weshe unoziye mitombo unokone kuronzerawo nhani mukati mwemburi yavo, kuti azosara eirapa vantu iye atamika pashi penyika ino.

Mitombo yenzinde yakakosha. Inodetsere kurape vantu veipona. Imweni unonga usingatozii kuti mutombo, kubeni unonga weitorapa. Imweni yakaita unga muriwo, asi inenga yeitoponesa.

Aidi kunyenya peyani mitombo yechindau ngekuti inorapa vamweni vanoinyenya veiti zvine utsvina asi hazvitorina utsvina. Zvaanofunga kuti ndiyo tsvina ndizvo zvinotorapa zvakona . Saka inoda kungwarira peshe patinenge tiri ngekuti inokone kurapa zvitenda zvinenge zvakorereka ngevechiyungu.

Mitombo yemushango inodetsera maningi kakuyu muntu asina mare yekuenda kuchibhedhlera zviyana unokone kutoshandisa wona wega otopora , imweni yakona tinotoiziya inenge yakatosimwa pamuzi semaruwa , inodetsera yamho.

Mitombo yenzinde inokone kumera panyambori pamuzi pemene. Tinokone kushandise nzinde dzakhona nemashakani kurapa ndiwona. Imweni mimbiti inotokura yotoitazve bvute rekuti vantu vanogare pashi payo, veidzorore zuwa.

Mitombo yenzinde inotosimwawo pamuzi kuite maruwa kuti mizi intake ngenguwayo iyozve yeizodetsere kurape vatenda vanenge varwara pamhatso kana nevandani vanokone kubva kumuzi yawo veiuye kotore mitombo kuti vapone.

Mashakani emashango anotorwa otakwa takwa onyikwe mumvura kuti vantu vamwe varapike imweni inokone kuomeswa vantu vozotora zvishomani nezvishomani veirapika.

Mitombo yenzinde yakanaka inondomera peshe peshe muntu arwadziwa unondorumba mushango otore mitombo iyi, kana pamuzi pemene unokone kumera unode kuti unosirisee kuti urambe uripo

Mitombo yenzinde yakakosha yakagwinya maningi inokone kupedza zvitenda zvimweni usingazi kuende kuzvibhedhleya saka ngatiichengetedze tizoronzerawo vana vedu vachabarwa kuti vaiziye vazokonawo kurapa vamweni vachateera.

Zvitenda zvintani zvakaita sentuta azvidi mutombo yechiyungu. Zvinotode mitombo yenzinde kuti zvioneke kurapika. Ukadhibanisa wechiyungu nenzinde azvizobudi zvakanaka asi ukandotanga ngenzinde unorapika.

Vanhanhi vanodhane kumwe mitombo yenzinde vanoti yakashata asi nguwa inhani unofa neinoponwa ngekuti mitombo iyi inodetsera yamho kazhinji kakona yakachipa inoonekwa peshe-peshe vasharukwa vanoiziya vanokudetsera wotopona.